Etyofa lya kola oondyoka lya longwa moshipa shonzi, shomenye, shongombe nenge shokakambe. Oshipundi shika otashi ku kalele oomvula odhindji na ito pumbwa we oku landa iipundi yilwe.

Ombaanga yoNedBank oyeetapo omukalo gokutula shoye oshimaliwa kombaanga taku longithwa omukalo omukulu gokaATM. Ano ino kala momikweyo omileeleeka dhenga konomola tayi landula onola nohamano noyimwe omugoyi nontano omugoyi oombali yeli yane.

Omiti oshiima sha simana uunene myuyuni , oshoka kudho ohaku vulu oku hongwa iipilangi ndjono hayi longithwa mokuninga iitaafula, iipundi oshowo ooskopa.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi tseyithile aalongithi ayehe haya siikilile iiniwe yawo mombaanga muka ya kale ya kotoka, oshoka oku na okatoo ki iteyela komalungula. Naya kwathe opo elaka ndika li ye okawi nokawi.

Futa iihohela yoye yokomwedhi pethimbo, opo wuyande omikweyo omileleeka dhokomashina gokufuta, ngoye waa kale wuli konima, miifendela yoye yokomwedhi. Oto pandulwa noonkondo unene.

Wafa wuna oshinyaga kashina iipundi, nayenda yoye oho yakuutumbike pevi, ayee ila kutse otuna omatyofa omawanawa, hamutambelwa aayenda yasimana, kondando yili pevi, tudhengela nena.

Omathimbo ngono itoovulu okudhimbwa nogeli gasimana monkalamwenyo yomuntu, oongoka mwakuutumba poshinyanga muli pamwe naakwanezimo lyoye mwatala oradio yomuzizimba. Mwatala iikundaneki mbyono tayi inyenge meni lyoshilongo nenge pondje.

Lola omulyo gwesindano pamwe nombaanga ya Bank Windhoek wu li pamwe nookahewa nomapanga pethimbo lyomatango omanene, omanga to siikilile iiniwe yoye nombaanga ndjika.

Meggie Rose Jacob okwa sindana oshimaliwa shongushu yondola 1000 lyaNamibia mesiku lyohole. Otatu ku pandula unene sho wu ulike ohole momukalo omupu, oompango nomalandulathano opo geli.

Pungula nokukwata nawa oshimaliwa shoye opo wukwathele oshigwana shokomongula uuna tashi ka pumbwa ekwatho lyofuto yoosikola. Nena ito tala we palwe, ashike omombaanga yoye totala.

Ngele otolongo nuudhiginini tse ohagu kukwathela. Pungula oshimaliwa shoye nena mositola yili popepi. Tudhengela ko 061 2998883

Wafa wapumbwa oshimaliwa meendelelo, kwatathana nombaanga yo Standard, opo wu mone omukuli gweendelela tagu kandulapo uudhigu woye nena. Ino kwataakwata ethimbo okonyandi.

Owapumbwa omukali gopaumwene, gwegumbo nenge ogwohauto ? Ila wu talelepo okatala kaNedbank momaulikilo giipindi ga Rundu momasiku omilongombali nane ga Kotomba sigo kyotango lya Novemba omumvo omayovi omilongombali nantano.

Ehumo komeho olyeetapo okashina hoka hakavulu okulongithwa mo mbaanga okuyalula iimaliwa. Ngele oweya mombaanga watya iiponda oyindji, nena aantu ohaatula owala iimaliwa mbyoka kokashina etakayalula mepathimo lyeho.

Owuli omunangeshefa? Ombaanga yotango yaNamibia otayi ku kwatha ngele to longo nuudhiginini, ekwatho lyomondjila lyaantu aanangeshefa. Oompango nomalandulathano opo ge li. Dhenga konomola tayi landula: 0612998883.

Ombaanga yotango yaNamibia oye shi ninga oshipu okunana nokupungula oshimaliwa shoye. Oho vulu okupewa ko oshimaliwa mositola uuna we shi pumbwa. Tu lombwela nduno nkene ho shi ningi e to isindanene oshimaliwa shomathele gatano. Tu dhengela ko081 9536262.

Aanangeshefa yopevi moNamibia ohaya landithile mehala hali ithanwa omatala. Muka aanangeshefa ohaya landitha iinima ya yoolokathana ngaashi omakunde, oofukwa, okapana niikwawo oyindji kondando yili pevi elela.